Ngibona umuntu ongathi ungudokotela, kodwa udokotela okhangelane nabantu abalezigulo ezithelelwanayo. Njengoba bekule covid 19, umuntu okade nxa esiyayelapha, udokotela okade esiyayelapha, umuntu olesigulo esinjalo, ubehamba ezifihlile, ezivikele umzimba wonke kanjalo.

Ngibona isibhedlela esihamba kakhulu abantu abangezwa kahle abagulayo. Omunye sengazithola eselomtwana laloba engaguli okokuyangaphi, elekhanda ephethwe likhanda elitshisayo, umzimba uyatshisa. Uyagijinyiselwa kusoneso isibhedlela, uyahamba for izimo ezitshiyetshiyeneyo, ezahlukeneyo.

Kukhanya kungathi yindawo etholakala ikakhulu ezibhedlela egcina amajekiseni lamaphilisi esintu lalapha okukhandwa khona imithi yesintu ongayifaka lasemajekisenini ukuthi kuncediswe ngayo ukuphilisa abantu abagulayo abasezibhedlela.

Leli liphetshana lomuthi oyenziwa ngabelungu umuthi wesikhiwa obonisa ukuthi umuthi wakhona usebenza ini iphetshana leli libhalile lokuthi umuthi wakhona nxa uwufuna uwuthola kobani njalo kuyiphi indawo njalo usebenza ini

Ngibona ibhokisi lamaphilisi awabelungu abizwa ngawabelungu ibhokisi libonisa ukuthi amaphilisi akhona ayenziwa ngani njalo alekelela ngani umzimba womuntu lokuthi mangaki phakathi kwebhokisi lalo

Ngumuthi owayenzwa njalo ngabelungu osetshenziswa kukhanya ngumuthi ogcotshiwayo asimuthi onathwayo ngumuthi wokuthi mhlawumbe ulimele wavuleka inyama kumbe utshile waphiwa lowomuthi esibhedlela ukuthi uwugcobe.

Lawa ngamaphilisi atholakala ikakhulu ezibhedlela. Amaphilisi ayenziwa ngabelungu, ngamakhiwa. Ikakhulu mina ngijayele ukuwabona ikakhulu ezibhedlela zabantwana. Amanye uwathola, ingawokuthontisela ikakhulu emlonyeni. Abantwana abancedisa ikakhulu ekukhuleni kwezitho zomzimba zonke.

Ngibona umntwana omncane osesibhedlela okanye ekiliniki yabantwana ohlatshwa ijekiseni ngudokotela sengabe emhlabela ukuthi uyagula o okanye kumbe yiso isikhathi sokuhlaba ngibona umntwana uyakhala ibihlungu ijekiseni.

Yisibhedlela esabantwana abancane. Ngibona udokotela bebona, ukuthi abantwana, Bembona ukuthi ubulawa yini umntwana ngamunye ngamunye. Ngibona kulalembheda emncane, ebonisa ukuthi lyindawo egcina abantwana abancane esibhedlela.

Abantwana abasesikolo abafunda ngezinto zabelungu langendlela okwabuya ngayo lokuthi zisetshenziswa kanjani lanxa sokutheni sebengabe befunda lokuthi benga kusetshenziswa kanjani kuncediswe lokuthi bebe lamabhuzimusi amakhulu sebebadala.

Izithelo zabelungu ezayezwa kakhulu ngabelungu yibo ababuya lezithelo ezinje. Kubalulekile ukuthi umuntu ngamunye ngamunye azidle lezi izithelo zomzimba. Ziyalekeleka kakhulu emzimbeni, umuntu ahlanzeke njalo emzimbeni, kuyakha umzimba.

Isitolo esithengisa amaphilisi abelungu ayenziwa ngabelungu mhlawumbe uyagula, mhlawumbe umzimba uyatshisa, engxenye awukwazi nawe ukuthi ubulawa yini, uza khonapho bakubonise ukuthi yini engakunceda bakunikeze amaphilisi.

Mhlawumbe ma ukude ugula esibhedlela bakubhalela ukuthi udinge amaphilisi anje awabelungu. Uzakhonapho endaweni yonale yisitolo esithengisa amaphilisa ayenziwa ngabelungu ongawaphiwa esibhedlela.

Isitolo esithengisa imithi eyabelungu, imithi eyakhandwa ngabelungu nxa umuntu engezwa kahle. Abanye bengakahambi esibhedlela bekhethe ukuza kusonesi isitolo, bachaze ukuthi bazwani emzimbeni abangakuzwa kahle sebebanikeza umuthi kanye amaphilisi.

Lapha ngibona umuthi wesintu njalo uyisihlahla abanye bayasiwomisa bengakasisebenzisi bayasithatha basiwomise sebeqeda sebesifaka emanzini abilayo besinathe njengetiye, abanye basinatha sinjalo simanzi siphuma engadini, abanye emasimini abanye egangeni.

Yimithi yesintu esilungisiwe esilungiselelwe ukuthi ithengiswelwe abantu okanye inikizwe abantu ngezigulo abayabe belazo baboniswe ukuthi lowu lalowu usebebenza ngalokhu. Usulungisiwe umuthi wakhona ukuthi abantu bawusebenzise.

Ngumuthi wesintu okhanya engani nxa ngiwubona ngumuthi owenzelwa abantu besifazana abangakhoni ukuba labantwana. Ngani uyalekelela ngasesibelethweni ukugeza isibeletho ukuthi umuntu wesifazana abekwazi ukuba labantwana

Imithi yesintu oyibona ithengiswa ebantwini baphandle kwabanye uzayithola uyiphiwe kumbe yinyanga endombeni eyinye imithi iyabe ibhalwe ukuthi ngeyokubiza inhlanhla eyinye iyabe ibhalwe ngophenduka kuya ngokuthi wena ufuna umuthi wesintu onjani.

Ngumuthi wesintwini otholakala egangeni okanye ezingadini. Uyalekelela kakhulu loba yinkukhu egulayo loba ngumuntu ongezwa kahle, kulendlela oyenza ngayo ukuthi umuntu wakhona awusebenzise akwazi ukuzizwa ngcono.

lowu ngumuthi wasesitwini uwuthola kakhle kakhulu egangeni emakhaya uyahamba uyewudinga omunye uyabe ewufakile ngitsho lasemasimini awunathe nxa ewunatha kakhulu lamanzi atshisayo kakhulu imikhuhlane yetshukela yiyo esebenzisa kakhulu imithi yesintu